Worbe ɗiɗi ɗo ɗari be kufneje. Be agogo lemse nɗanejum, bulu. Bedo hokka awott. kolo goldin be bulak.

Worɓe ɗo joɗi ha dou korwal, fere ɗo dari ha ɓawo, ɓedo wati kufneje be daruɗe, be agogo, limse danejum, bulu, yelo, ɓalejum ash kolo.

Tuuta bulu, daneejum, boɗeejum ,siita daneejum ɗo taari haa caka holla alaama leddi jey a woni haa nder.

Goɗɗo ɗo dari a dow katakooje ɓorni riiga girin ,sarla bulu paɗe juɗɗum ɓaleejum junngo maako be kuje pulasta o ɗo waɗa haa mahol waati hufunere yelo.

Sufayna ɗuɗɗum hoore yelo ɓanndu silva, ɓe ɗo fistira kujeji be may. Guduma ɗo hoore ɓaleejum, junngo yelo, ɗo fira kuusa be may.

Pepa ɗaneju. Sarka golɗin kolo. ha ɗow mai beɗe wata ha nɗanɗe be faunira. yeri be wata ha noppi.

Defte ɗo jeri ha dow cabinet je diina kur’an ɓedo jangira be mai.

Debbo do dari o fauni be lumse do goriga ashkolo be baleju jungo mako be zawe. be posa odozan lalle do wati net blu.

Yaadi jei rooɓe nyotata pich kolo be ɓalejum, be kofi be skyblu, ɓe blubulak.

Pali ɗuɗdum dow jamɗe ɗanejum, sera boɗejum, kolo golding be ɗanejum, be pic, nyeɓɓam ha nder ɓe ɗo wuja ha ɓanɗu.

Fanka hore danejum chaka golden jamdi danejum les ɓalejum ɗo joɗi ha leɗɗi, ɓe kumi ɗo ɓokka hendu.

Palo be korom je brawn himɓe joda ha, be filoji senta tebul senta capet ashcolo be stul ha gefe.

Worɓe jui ɗo dari goto ha ɓawo, daruɗe ɗiɗi, agogo gotel, be kufneje, limse danejuum ɗiɗi, sikayi bulu gotel burawun gotel.

Rulaji ɗuddum danejum ɓokko ɓokko be pinc ha nder ledda danejum be boddejum. Ɓeɗo wadira drowing be mai, kwali hasira yelo, bairu hander edo vindira be mai.

Leppol boɗejum kontena danejum ɗo joɗi ha dou je bulu ɗo ha nder zobe ha nder be maɓɓode roɓe ɗo wata ha koli maɓɓe.

Worɓe ɗuɗɗum be kufneje. Go to ɗo wati glas, ɗiɗi be metalawol. Limse bulu, danejum, milik, girin kare man.

Ndottije ɗo joɗi hadow korwal, kosɗe mako pat ha yasi be jungo mako, o ɗo jogi kur’an janga, jungo gotel ɗohadow gite mako leda girin ɗo kombi mako.

Palo korom je burawun, ɓeɗo joɗa hadow mai be filoji ɗo walira, senta tebur danejum, ɓaleje be fulawa hadow mai stul je senta kapet burowun be kofi lam hadow dainin hasera labule mili kolo

Debbo doo jala, waati aishado, hagite maako, gaasa juɗɗum, geeram ɗoovooɗi, marikine, danejo nyi’i danejuum gaasa ɗoorfufiiti seɗɗa ha yeeso, be ɓawo ɓalejuum moraka.

Debbo do dari vaki gorko kuje jungo do ha jungo mabbe do wati sarka ha dande mako rigam mako mili kolo odo vaki gudel do haddi ko fo do vaki kolo yelo green orange.

Sare mahol juddum penti danejum gatako braun, hasira bellel va’ utukko guda tati goddo hado sarla bran padi balejum vriga tished balejum beidanai.

Sarga, golden colour. Caka mai heart heart guda nay. Rewɓe ɗo fawnira bee mai, ɗo loawa haa daande.

Worɓe juyi ɗo dari duhi jompa be salla, ɓe waati ticet be salla ɓaleejum ,boɗeejum. Woɓɓe feere haa ɓaawo ɓe ɗo waati aydikat ɓoggol daneejum, ɓoggol boɗeejum, ɓaleejum banta daneejum. Goɗɗo feere ɗo jogi leemaru haa ɓaawo mahol yelo be kuwano be sayinbot ɗo ɓili haa dow.

Worɓe ɗuɗɗum ɗo ɓorni tishet ɗanejum ɓalejum sarla ɓalejum socks ɗanejum, ɗo wati agogo jogi tuta yelo ɓe orange socks mako ɓalejum, ɗiɗi ɗo wati hula girin ɓe ɗanejum ɓe ɓoɗejum ɓe ɗo dilla fiwugo ɓol.

Jungo debbo danejum, ɗo wati zobe ha koli jogi sarqa golden, halima vindi ha dow be yeri wata noppi be ha dande roɓe faunira be mai.

Worɓe tati ɗo dari ɗo hufni kufneje ɗiɗi ɗo lowi glas limse milik kolo, ash colo, blu, kofi jomba be sarla ledde ɗo dari ha ɓawo maɓɓe be hako girin.

Kulaji guda tati ɓanɗu lait blu, maɓɓode blu, blak, ɓe ɗo wata nyamdu ha nder, ɓe ɗo waɗa ndiyam ha nder, ɓeɗo wata gari ha nder.

Sare mahol juɗɗum, penti milk kolo, jamɗe ɓalejum ɗo tari, window ɓalejum, tiles haɗo mai kofi ba baranda ɓe joɗata ɗo step vau'tuggo, blockji ɗuɗɗum ha sera be leddi ɓe nyiɓirta.

Bikoi ɗuɗɗum ha makaranta ɗo joɗi janga ɗo ɓorni riga danejum be blu wor ɓe ɗiɗi be roɓe

Palo senta kapet ashcolo be danejum korowal burawun senta tebul ɓalejum esi danejum nana peuɗum.

Dikoda sita taim be kati ɓe lowata ha der heɓa holla hoto, balejum, ɓe hauta be tivi e lara fim ha do kapet kofi.

Pilet manga-manga. Ɓe ɗo waata nyamdu ha dou, be takaire haako, ɗo mari maɓɓode, ɓe waata haako ha nder ɓe suɓɓa, ɓe nyama. Tire ɓe lowa ha dou mai, ɓe resa cokali esugo, be mai.

Saare mahol juɗɗum penti mili kolo, pish colo, broun windo mili kolo, dammugal mili kolo ba be maɓɓitai goɗɗo nasta ha ton.

Jarida, ɓeɗo waɗa ngam himɓe janga nius ko doggata duniya bindi hadomai danejum be boɗejum zami himɓe hado ɓeɗo jala ɓeɗo wati fe sin kab ɓalejum koji kabun pepa danejum, yelo, pink.

Debbo ɗo dari ha darugal, jogi waya ha jungo mako, ɗon zobe ha koli mako, ɓorni riga yelo be daneejum, o ɗo hosa hoto.

Mootaji, danejum, boɗejum. Ɓe ɗo mabbiti but, ɗo lowa lumseji ha nder. Himɓeji ɗo habda nastugo nder mota, ɓe dilla ha ɓe yaata, heɓa yotta be lau.

Jolof haa nder taaso danejum grimbi’s ha nder tattasai ha nder karas hander, attarugu ɓe ɗo nyama nana belɗum.

Ɓikkoi ɗo dari be riga danejum goto ɗo wati darugal be hanglof danejum, sarla ɓalejum, 2020 goldin ha bawo mako mohol blu.

Korwal popul be faoune goldin be pilo ash kolo ha chaka popul ɗiɗi ha gefe-gefe leda ɗo maɓɓi ha dou ta waɗa dotti ɓeɗo joɗa hadou mai.

Maho laite popul , be mili kolo ha chaka, be pink, bob hitte ha chaka mai ɗo haska sare.

Parlour koronje goldin kolo be danejum, labule milik dow mai goldin, AC ɓe ɗo nana pewɗum.

babal kugal motaji ɗuɗɗum, leɗɗe ɗuɗɗum hako green, flawa hako green, mahol petel tari danejum balejum intalo brawn.

Debbo ɗou Jodi hadou Korwal Brown, Ɗo ɓorni Riga Ɓalejum, Jungo Mako Danejum, Ɗo wati kuje Jungo Agogo Golden, Faune Brown.

"Shago laɓugo" jamɗe milik kolo ɗo tari ha dow mahol sinbot mako do bili danejum be bodejum ɗo vindi texas babin salum hako green do li asira.

Riga be sket pink je paune boɗejum dow capet bodejum be grin roɓe ɗo fauna bandu be fauna bei mai.

Jungo debbo ɗo jogi plate danejum be taso ha nder, flawa umminga je ɓe jiɓa yeast be shuga, ɓe ɗo waɗira donot ɓe ɗo waɗira chimcim.

Yonɗe sare mahol milik kolo. Get ɓalejum mota ash kolo ha nɗer. Ɓikkoi tati ɓe fija ha yasi, riga girin, ɓe ɓalejum, riga ɓulu, sarla ɓulu, riga nɗanejum.

Palo, labule buraun koromje buraun be danejum, filo ɓe wala do bejoɗira ha do, tais balejum, danejum, buraun.

Dande debbo be sarka goldin ji shed danejum ɗo fauniri be mai.

Kontena ɗuɗɗum ɗo joɗi be nombaji ha dou, pauda ha nder broun, be kofi, ɓe wata ha fiska, darugal ɓe ɗo larira ɓe ɗo lowa be mai, ha mahol danejum be ɓalejum ha gefe.

Ketil ɓe dollata ndiyam gulɗum ha nder. Green, danejum, brown be ɓandu silver, ɓalejum ɓandu boɗejum.

Kabinet be defti ha nder, burawun bulu red danejum, tesboks beɗo janga be mai.

Get jamɗe jamɗe silva kolo, kuje yelo ɗo haa dow may, mahol mili kolo, leɗɗe ɗuɗɗum, haako girin.

Worɓe tati ɗo dari ɗiɗi ɗo wati darugal ha gite, do lowi kufneje ha hore maɓɓe, ɗelowi gare be riga ha nder be sarla sky bulu, zubi ashkolo be burawun ɓe ɓorni jompa be sarla.

Mahol daneejum, woldro brawn, jungo kofi. Ɓe ɗo lowa lumse ha nder, tais ash kolo, leeso ha dou brawn. Katifa daneejum ha dou mai, ɓe ɗo waalira be mai.

Hako jaɓɓe grin, jaɓɓe mai ɓoltinga brawn, ɓukkon mai ha sera, ɓe ɗo somna lamatop on wata ha gari.